hotele hotele yineemmo weyite babbaxxitinohoro uyitannonketa ikkitinohura hotele lowo geeshsha faayyahoro afidhinohura danchate hotele uyitannohoro babbaxxitinote hotele gobbankera hala'ladunni hee'ra danchate

akisiyoonete dikkubba akisiyoonete dikkubba yineemmo weete shiimmammaadda dikkubba ikkitannatenne akisiyoonete dikkubba horonsidhanno horonsi'raano lowo geeshsha danchu garinni horo afidhannoha ikkanna akisiyoonete dikkubba hala'lite heedhowa ikkiro faayyaho

dikko supermaarkeetenna butike dikko supermaarkeetenna butike gitdosee baphaxxitinohoro uyitannonketa ikkitanna lowo geeshsha dancha lapeleeltannoe addi addi horono uyitannonkete dikkote afi'neemmotino supermaarkeetetenna butikkete afi'neemmo horono baphaxxitinote

mobayili baankete suuqupha mobayili baankete suuqupha yineemmo woyite mobayilenke giddo noo womaashsha angaankera adhineemmo gede assitannonketa ikkitanna tini mobayili baankete suuqupha bapaxxiteo basera hala'ladunni leella hasiissaase

kiiot diubakisiyoonete dikkubba ya lowo geeshsha faayya ikkitanna tenne akisiyoonete dikkubba hala'ladunni hala'linshe sufinse ha'rinseha ikkiro faayya labe leellannoe akisiyoonete dikubba hala'la dagankira lowo geeshsha danchate

adonna adote sirci suuqe adonna adote sirji suuqe hee'ra lowo geeshsha faayya ikkitanna ado saadate giddonni afi'nannita ikkitinohura mininni massine suuqqate bebbeengea ikkiro hirre lowo geeshsha dancha woxe afi'ra dandiinanni

maga'note mini fayinaansete owaante maga'note mini fayinaansete owaante yineemmo weyite babbaxxitino womaa hshubba amaddanno ogeeyye ikkitanna tenne maga'note mini fayinaansete oge owaante uyitannori hee'ra lowo geeshsha faayyate

mininna biirote uduunni daddalaano mininna biirote uduunni daddalaano lowo geeshsha faayya ikkitinohura biironni hanna mini uduunnicho batxe leellanno garinni nadanchu garini loossanno daafira lowo geeshsha faayya labpe leeltannoe

dikko supermaarkeetenna butike dikko supermaarkeetenna butuke addi addi horo uyitannonketa babbaxxitino dikubba ikkitanna dikko supermaarkeetenna butuke lowo geeshsha dancha horo afi'nanniwa ikkitinohura horonsira faayyate

agunna sagalete mine agunna sagalete mine yineemmo beete babbaxxitino horo uyitannonqe ha ikkanna agunna sagalete mini hala'le hee'rea ikkiro dagaankerano gobbaankerano faayya ikkinuhura agunna sagalete mini hee'ra faayyate

ollaine hidhanna hirate hayyo ollaine hidhanna hirate hayyo lowo geeshsha faayya ikkitinohura ollaine hidhanna hirate hayyo daganke wo'manti affe horonsixuro faayya lape leeltannoe ollaine hidhanna hirate hayyo faayyate

hidhanna hirate mereersha hidhanna hirate mereersha yineemmo woyite babbaxxitino basera afantanno dikkubba ikkitanna tini hidhanna hirate mereershi lowo geeshsha dancha horo uyitannohura faayyate yee hedeemma

olayine hidhnn hirate hayyo olayine hidhanna hirate hayyo lowo geeshsha danchate tenne olayine hidhnn hirate hayyo babbaxxitino basera gaxarrate qooxeessi'ra rosicho uyiniha ikkiro daga baalanti ollayine hidnn hirate hayyo horonsira dandiitanno

dikko supermaarkeetenna butike dikko supermaarkeetenna butuke hineemmo weete babbaxxitino horo giddose amaddinota ikkanna tenne basera marre addi addi horo afira dandiinannita leellishshannoonqete yaate

liriilisteete yineemmo woyite hanafame gumulamino hijaara kultannonketa ikkitanna riilisteete yine woshshinannihu hakkoye goofino hijaarira babbaxxinoricho loosi'ne assi'ne gala dandiinannita kultannonketi riilisteette

hotelehotele babbaxxitinota lowoon geeshsha danchahoro afidhinota ikkitanna hotelete marre babpaxxitino owaante afira dandiinanni labishshaho galaasi suro gallannitanna intanni sagale qarru nookke afi'nannita hotelete yineemmo

dijitaale baatooshshu hayyo tini dijitaale baatooshshu hayyo lowohoro uyitannohu babbaxxitinno loosu bara gottiyite leeltanno ogeeyyera ikkanna tenne dijitaale baatooshshi hayyo lowo geeshsha batira hasiissannose yee hedeemma

hidhanna hirate mereersha hidhanna hirate mereersha yineemmohu babbaxxitino basera leeltanno dikkubba ikkitanna tenne hidhanna hirate mereershi giddoonni uyinanni owaante lowo geeshsha dancha ikkitinohura baxxissannote

mobayili baankete suuqubba mobayili baankete suuqubba yaa lowo geeshsha dancha horo uyitannoha ikkanna tenne mobayili baankete suuquba babbaxxitino basera gaxarrate qooxeessi'rano hala'ladunni iillinshiha ikkiro dancha labe leellannoe

akisiyoonete dikkupha akisiyoonete dikkupha yineemmo weyite babbaxxitinno shimmammaadda suuqe giddo afi'neemmo owaante ikkitanna akisiyoonete dikkupha hee'ra lowo geeshsha danchate konnirano babbaxxitino basera halalhadunni heedhoro lowo geeshsha faayya lape leeltannoe

mininna biirote uduunni daddalaano mininna biirote uduunni daddalaano babbaxxinoricho loosse biifadunna ikkadu garini shiqishshannoha ikkanna kuri mininna biirote uduunni daddalaano lowo geeshsha jawaachinshansara hasiissannoreeti

dijitaale baatooshi hayyo dijitaale baatooshi hayyo lowo geeshsha dancha ikkinoha ikkanna konne dijitaale baatooshi hayyo dagankera egensiisa rosiisa hasiissannoha ikkanna dijitaale baatooshi hayyo daganke rosse horonsidhuha ikkiro danchaho

mobayili baankete suuqubba mobayili baankete suuqubba yaa angaanke noo mobayilira noonke womaashsha fushshini horonsi'neemmo gara kulannoha ikkanna mobayili baankete suuqubba hee'ra lowo geeshsha faayya ikkite leeltannoe anera

hidhanna hirate mereersha, hidhanna mereersha yineemmo woyte babbaxinoricho hidhanna hira dandiinanni base ikkitinohura hidhatenna hirate mereershi heera lowo geeshsha faayyate hidhatenna hirate mereershi lowo horo aannoha ikkinohura danchaho

agunnaa sagalete mine agunna sagalete mini babbaxxitino horo aannonkeha ikkanna agu mini agatto afi'neemmo mine ikkanna sagalete mini kayinni inteemmo sagale afi'neemmo gede assannonkeho kunnira lamenti pase dagaankera horo uyyitannohura danchate

dikko supermaarkeetenna butike dikkoo supermaarkeetenna butuke lowo geeshsha faayya ikkitanna tenne dikko supermaarkeetenna butuke marreya ikkiro dancha owaante afi'nanni dhikkoo supermaarkeetenna butuke lowo geeshsha faayyate

hidhanna hirate mereersha hidhanna hirate mereersha yineemmo beete lowo geeshsha danca horo afi'neemmota ikkitanna hasiisihoonkere hidhatenninna hirasiisinonkere hirate kaadhitannonkete hidhatenna hirate mereershi lowo geeshsha faayyaho

akisiyoonete dikkubba yineemmo weyite babbaxxitinno shiimmaadda suuqqa giddo afi'neemmo horo ikkitanna akisiyoonete dikkubba hee'ra lowo geeshsha faayya ikkitinohura tenne akisiyoonete dikkubba babbaxxitiobbasera hla'lisha danchate